Ical enini atye ka neno amuka maromo gin adek acel tye motelo yo aryo gitye magudong angec kun gucung acunga ingegi bene oboke tye.

atye ka neno okok matye ka tuk

Atye ka neno dano magitye i bak dyang.

Atye ka neno tyen lutino kwan ki wargi.

Atye neno min latin ma obwelo latin matye nino.

I cal enini atye ka neno nam madit adada ki dog nam eni kwoyo tye mapol i ye dano bene tye mapol i dog nam enoni jo mukene gitye ki dipi kun gumako goli gitye ka yuto rec.

Atye ka neno jang yat obwolo munu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

Atye ka neno lutino anyira adek magutingo yec i wigi.

Ati ka neno latin awobi ma ti ka tuku ma iye yom adada.

Atye ka neno laco matye ka yuto rec inam ki godi i tenge.

Atye ka neno dyang acel matye wot.

Atye neno cing ki cing ki kalam kicibo i wi meca.

I cal enini atye ka neno yo maram mabor adada, lagwar tye ma ocung kiteng yo tung cel, but yo tungcel enoni kono yadi tye ma oryei i ye kilum bene tye ma oryei i ye bute tungcel bene yadi matino tino tye itye ki lum bene.

I cal eni-ni, atye ka neno min amuka gitye ka cam gini latine kon ka ma gin giti ka cam iye ni lum tye murumogi weny ki yadi ki pot yat tye murumogi ma nyuti gitye ka cam idi bonga.

I cal enini atye ka neno lutino maromo adek gucung kacel aryo kono gucung kanyim kugwako ngutgio ma igi yom adada awobi omako odilo tye icinge nyako ni kono ocungo oruko tetei ma obedo maroon maroon kidong awobi ni oruko cati mongobo ngobo.

Ical enini atye ka neno latam mapatpat magiketogi tye kiping kum latam egini gitye ki kala mapat pat tye i ye blue macol makwar matartar ki ma obedo alum alum latam eni kono labilibili tye ki wiye.

Atye ka neno bunga madit ki lum

Atye ka neno cal ot madit ki ature iteng gudi.

I cal eni atye kaneno yor matye maram ki dong boda boda bene ma obedo iteng yor ki mutoka bene tye ka ngetgi kenyo ki mon ma gubedo kacel gugure i te pol ki dong ki ingegi bene dukan tye i iye ki kacwalo cente bene tye i ye.

Atye ka neno dano mapol magubedo i wi mutoka.

Atye ka neno jerican adek magicibogi i but ot.

I cal enini atye ka neno mutoka polis madit adada matye mucung mutoka eni kono tye ma blue kitenge kitung kuca bao mo tye magiketo tye kiping kun gidwong adada ki yadi bene tye ma orumo kabedo enini ki bendera mayelo tye ki anyim kun coc makwar tye i ye.

I cal eni kono atye ka neno lela magi cibo tye i teng yo lela eni kono gitweyo labolo kwong tye i wiye labolo ka ineno ki ping tye i gicaka lela ni giketo jacket makwar ki tunge ki kome tye ma blue.

Atye ka neno wi ot lega madit pa cilam

Atye ka neno lacene mucek magitoko.

Atye ka neno juri magugure kacel.

Atye ka neno megi lutini mogo gua ki kulu gitye ka dok gang.

I cal enini atye ka neno yea mapol adada magi ryeyogi kitye ki lum kiping ot mo bene tye maborabora ot enoni bene tye madit adada kibene i nge ot kitung kuca ineno godi madongo tye ki i ye kunu.

Atye neno lutino aryo magu aa ikulu kipipiki ki bac i teng yo.

Ati ka neno rii ma ti ka ngolo gudi ki langwec boda boda.

I cal eni atye ka neno bendera me lobo Uganda ma yamo tye ka kakwalone bendera eni kono tye ki kala mapatpat tye i iye macol late opok ki makwar kun cal owalo tye ma kigoyo tye idyere.

I cal eni atye ka neno lagawar ma gitye kacel dye tim eni kono tye ka nen ma otwo otwo lum mukene ki yadi mukene tye ma otwo

Atye ka neno odi ma gitye iteng pi ki dano mapol

Atye kaeno gang matye cok ki bunga.

Atye neno cal ot ma labolo orumo.

Ical eni ni atye ka neno ature mo ma oyare maber adada kun ature eni kala ne tye matar idyere tye later opok ter opok nyig kic tye ma opye i ye tye ka cwiyo pige.

I cal enini atye ka neno mutoka ma omoko i yo kun yo tye marac adada daba keken mutoka eni kono otingo makar mapol adada tye kinge ki labodaboda bene tye bino kinge kun kiteng mutoka eni bene mutoka madit adada tye muparking bene.

Atye neno ot madit kidano madwong idyer town.

Ati neno taki ma giti i otgi.

I cal enini atye neno nam madit adada dano aryo tye magucung ki wigot en iwi nam enini kibedo dero ceng tye matye ka goyo wi pi.

Atye ka neno bul maromo abicel i ot ki kom